asay issi sohuwaappe hara sohuwaaa biyoo wodiyan ogiyaan eqqidi naagiyaa poolissee daroobaa asaa maaddees. hegeekka qassi issoy issuwaara oyettena mala tirfiyaa biraa lagiyaagee menna mala nuna qohees.